Abantu abendhaghulo bataanu nga abasatu abali emberi enho besibye obukaaya obumyufu nhi ghaigulu ekireeri ekirugavu ki gemereire.

Abaana abasomi abaghala n'abalenzi batyaime kuntebe mukibinha era kumbali ghale einhuma ghaligho omukazi ayemereire nga ali kutambula ghene agho ghaligho n'olubawo, einhuma ere eriyo obutebe.

Endhovu ibiri edha langi ya kisitaka dhiri kutambulira mu kasiko siko, ghangulu ebireri bibonheka era omusanha guli kwaaka.

Esituulu empanvu eya magulu agekyuma bagityamiza kukisenge kumpi ni soketi eya masanalaze erimu ni waaya.

Amaato agendhaghulo gemereire wamberi awekizimbe ekighanvu ekiriku langi endheeru. Einhuma ere eliyo olusozi

Kumbali kule kuliku ekigogo ekiliku enkota y'eitooke. Nhi kumbali kule kuliku ekigogo ekili kwanhya enkota y'eitooke, nh'einhuma ere eliyo ebitooke ebindhi eby'endhaghulo.

Emikono egy'omuntu agemye akaso nga ali kusala mukikaka ghagati kukabagho kabatyamiza ghansi kukisenge.

Omukazi ayemeleire agemye eisimu mu ngalo era ali kuwandikaku. Ayambaile galubindi nh'empale endhirugavu. Ku luuyi kule kuliku eidinisa ely'endabirwamu.

Eisamba erya duuma omuto erya kilagala, einhuma ghayo eriyo emiti egye ndhaghulo, ghangulu ebireri bibonheka bya bbululu nhe ebyeru.

Omusaadha ayambaile enkofiira emmyufu nh'etishaati endheru ali kwokya ebyuma.

Ekisaawe ekyo mupira ekya mandera kye tolweilwa ekizimbe kya lawundha nhe enguudo einhuma ghayo eriyo amayumba ghamberi ghawo ku luguuudo ghaligho emotoka.

Muno mulimu ekisolo eky'omunsiko ekityaime ku muti oguli n'ebikoola bya kiragala.

Mmotoka eyetise amatooke kuliku abantu babiri, omusaadha oghundi ayemereire ali mu tisaati enderu oghundi alambaire yebwikaku tundubaali emyufu

Omusaadha afukamiire ghansi era alinze ghansi emberi ghe ghaligho akakutiya einhuma ghe ghaligho eryato eriri kumbali okw'amaadhi agakoze amayengo.

Engoye edhendhaghulo dhanikibwa kuwaaya einhuma ghado eriyo emiti egyendhaghulo emberi ghabyo ghaliyo ebikofira ebyanikibwa kubuti obuligho agho

Ekizimbe kiliku endhigi emmyufu nhi ku kisenge emberi ghaligho langi ya kilagala. Emberi gh'ekizimbe ghaligho akapande nh'omuthyanga. Mumbali mw'ekizimbe mulimu obuti.

Ekutiya ensimulule nga dhirimu emithungwa eyindhi eriku emithungwa emisale gyamu einhuma ghayo ghaliyo kutiya edhindhi ibiri.

Omwaana omuto ayambaire akasweta akeeru ayemereire mu mulyango era mumbali eyo mundha mwo mulyango eriyo akatebe akeeru, kumbali kunho kuliku ebibagho.

Omukazi ayemereire ku lyato eriri ku maadhi agemye omuyembe era nga yetolwairwa gho ebibala ebyendhaghulo, kumbali agho ghaligho eryato erindhi nga liri ku n'enkasi.

Muno mulimu eirike erirugavi eriri mu miti egya kilagala.

Omusadha ayemereire mu maadhi ghagati agemye akatimba akaghanhike ghangulu alinhamu nha katasa. Kumbali ghanho ghaligho amabaale amanhenhe ameirugavu nhi ku maadhi kuliku amayengo.

Ekinhonhi kyemereire kukisolo ekyo mumaadhi ekiri mu nnhandha mumagati.

Ghamberi ghano ghaligho amakoola n'emwani edhengeraire n'edha kiragala era ghene agho obusaga ghaligho omukazi ayemereire.

Omusaadha atyaime ku piki ali kubisanganya nh'emmotoka emmyufu. Emberi ghayo ghaliyo emmotoka edh'endhaghulo, nh'ogha bboda oghundhi. Era kumbali kule kuliku eiyiliro ly'amafuta.

Omukazi atyaime ghansi ali kunhwa amaadhi ku kadomola, era ghansi agho ghatyaime ghaligho embago. Kumbali eno eliyo omulenzi ayemeleire, yegema mu nkendhe. Einhuma ghabwe eliyo ebirime ebiri kumera.

Akakanhyavu aka langi eya kiragala ghansi kaliku nho lumyufu myufu ghangulu kali kutambula ku lukonhe.

Abasaadha babiri oghundhi atyaime kuka situulu oghundhi ayemereire ghebibala ebyetolwaire gha madhaala einhuma ghabwe ghaligho ekutiya ensibe yaku n'ebiibo.

Abaana abasomi ab'endhaghulo batyaime era nga bali kukola eby'emikono.

Amaadhi gali ku yuyika mu nnhandha nga gava mu ki yughiriro ekye tolweirwa emiti egye ndhaghulo.

Omusaadha ayambaire enkofira endhirugavu na'kakokolo akeeru, empale ndhirugavu ya yambala nhi gilavusi endheru ayemereire mu mulyango, kumbali agho ghaligho aka pandhe aka balema atyaime mu ka gaali.

Omwala oguli kubita mu mayumba ghagati nga guliku kasasiro kumbali nh'amayumba agetoloire gho. Einhuma ere eriyo omukazi n'omusaadha abali kutambula.

Omukazi atyaime ku katebe bali kumusiba enviili, era ghaligho abakazi abemeleire gho. Einhuma ghaibwe ghaligho obubbooto bubiri, era mu mbali ghabwo ghaligho omuti ogwa fene. Enhuma ere olengera ensozisozi edhiliku emiti.

Engoina eli kumbali okw'amaadhi eyasamilire eri kutambulira aghali obusubisubi nga eira y'amaadhi, einhuma ere eriyo obusubisubi n'ebibaalebaale eby'endhaghulo.

Omusaadha ayambaire enkofira endhirugavu n'omusweeta omu irugavu atyaime mukagaali aka balema. Kumbali kwe kuliku omusaadha oghundhi ni kuluyi kuno kuliku omusaadha oghundhi balingirire ere ku nnhandha era kuluyi kule okw'enhandha kuliku amayumba agendhaghulo.

Emberi ghano waliwo obutibuti ne njira ejja ku bizimbe ebiserekeibwa na mabaati amamyufu. Mumbali agho waliwo omuti era ghangulu ebireri ebya bululu ne byeeru biboneka

Enhumba ibiri dhebazimbisa eitaka ne miti, eyindhi bagiserekesa amabaati eyindhi bagiserekesa eisubi. Wamberi ghe nhumba gye baserekesa eisubi ghaligho ebidombodo bina

Omukazi ayemeleire emberi ghe ghaligho enkota edh'amatooke. Mumbali ghe ghaligho obudaala obuliku enhanha era ghaligho abantu ab'endhagulo abatyaime nh'abemeleire mu muti. Einhuma ghe ghale ghaligho omwana nh'egaali gyebemeleiza era eliyo nh'amayumba ag'endhagulo.

Omusaadha omufuumbi ayambaire eigandhula eryeeru alikwokya enkoko, esayidi ere eriyo abantu abandhi abendhaghulo abali kukola emirimo egyendhaghulo.

Omukazi asutaime, ayambaile empale nhi galubindi endhirugavu yabekera nh'akasawo. Ali kukuba omwana omughala akaama. Einhuma ghe eliyo eidhinisa, elya langi endheru eliri ku nnhumba.

Entulege edh'amabala amairugavu n'ameeru dhiri kutambulira aghansi omusana. Einhuma ere eliyo ekifukifu ekigemye mu bireri

Esepiki enhenhe bagityamiza ku mayiga asatu bafundhikiraku sepiki eyindhi entontono, amayiga galimu ebisiki ebiri kwaaka omuliro era muli kunhyoka nh'omwosi, einhuma ere eriyo ekimante eky'eitaka ekirimu ebikondo.